Mmaranteɛ mmiɛnsa ɛgyina hɔ mmaranteɛ mmiɛnsa ɔmɔ hyɛ kyɛw ɛne ataadeɛ ɛkata kata ɔmɔ hɔn nyinaa mmaranteɛ mmiɛnsa ɛmu mmienu kuta dadeɛ bi baako gyina hɔ a hwɛ nea ɛkɔ so.

Mmabunu a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Dodoɔ no ara kurakura nneɛma a wɔatwerɛtwerɛ so. Ebinom hyɛ kyɛ kɔkɔɔ, na ebinom nso hyɛ atareɛ tuntum ɛnna wɔgyina hɔ.

Mmayaa mmienu te pɔnkɔ so wɔ mpoano. Abranteɛ baako kuta pɔnkɔ yi ahomaa no mu edi n'anim. Abaayaa baako ɛnam fam a watene ne nsa. Nea ɔ mmaayaa mmienu a wɔte pɔnkɔ no so no, baako abue n'ano.

Abranteɛ bi te hɔ. Okura laptop wɔ n'anim. Laptop yi nhomaa bebree na akɔneɛkte laptop no. Abranteɛ yi nkyɛn nso, nnuane sisi ne nkyɛn wɔ hɔnom.

Nnipadɔm abɔ ahyia. Wɔkuta nneɛma a wɔatwerɛtwerɛ so. Aberanteɛ bi gyina saa nnipadɔm yi akyi a ɔkura adeɛ a wɔbɔ dawuro wom. Nnipadɔm yi a wɔahyia wɔ aberanteɛ yi akyi no, dodoɔ no ara apagyapagya wɔn nsa.

Mmeranteɛ ahyiam a wɔresi adeɛ. Wɔn nyinaa hyɛ a n'ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ. Baako ama ne nsa so a ɔkuta afidie mu Mmeɛnsa nso reboa no ama no apagya saa afidie no. wɔn a wɔaka no nso reyɛ wɔn adeɛ.

Mmaa me mmɛma ahyia mu. Ebi ɛyɛ abibifoɔ abi ɛyɛ abrɔfo. Dodoɔ naa ɛfra abibifoɔ ɛntama. Ɛma no ti anim hɔ a w'asam wɔn nan. Ɔbaa baako nso ɛhyɛ kyɛ.

Sukuu nkwadaa a wɔte suadan mu resua adeɛ. Ɔkyerɛkyerɛni no abisa question, ɛna abɔfra baako apa ne nsa. Ɔkyerɛkyerɛni no de ne nsa akyerɛ abɔfra no so sɛ ɔnyi asɛm no ano.

Agyananbea anaa sɛ beaeɛ a wɔyɛ wɔn ho yie. Na ɛhɔ te hɔ ankasa. Biribiara a ɛwɔ hɔ yɛ fitafitafitafitafitafitafitaa. Nfelawɛse nso sisi table no so a kyerɛ sɛ wogya wo nan wie a, na woakɔhwɛ woanim wɔ ahwehwɛ no mu.

Abusua nhyiamu, abusua yi atu ɔpon na ɔpon yi, aduane ahorow ɛne nsa horow ɛna ɛyɔ ɔpon yi so. Obia anigye, ɔmmu di nkɔmɔ. Mmɔfra no so so anigye yiye paa.

Banku ne nkuruma a kɔtɔ hyehyɛ mu, wɔde mako nso apete so, a kyerɛ sɛ nsuom nam ne kahuro nso redi ahurusie wɔ nkyɛn. Banku yi yɛ akɔnnɔ yie ankasa ankasa.

Amanfoɔ te suhyɛn so wɔretwa nsuo. Nsuo no terɛ yie. Wɔn a wɔtete hyɛn no so no, ɛbi yɛ mmaa, ɛbi nso so yɛ mmarima. Bi Akwadaa baako apagya ne nsa. Maame baako hyɛ atade kɔkɔɔ a ɔsane nso hyɛ ɛkyɛ.

Mmabaawa gyina kasamu anim rekasa. Mmabaawa yi gyinagyina n'akyi retie deɛ wɔreka no. Ababaawa bi te deɛ ɔrekasa no nkyɛn. Ɔfira Abibifoɔ atadeɛ a wabɔ duku. Ababaawa a ɔrekasa yi. Adeɛ bi sɛn ne kɔn mu a n'ahosuo yɛ ahabammono.

Aha nso yɛ mpɔtamu. Mpɔtamu yi ɛhɔ tew ankasa ankasa ankasa. Efi baako mpo nni hɔnom. Amanfoɔ asɔre a wɔredi akɔ-ne-aba. ℇhyɛn nso redi akɔ-ne-aba wɔ kaa kwan no mu.

Aberewa ne ababaawa te akonnwa mu. Wɔn anim no, abra abaayewa bi te wɔn anim. Wɔahyehyɛ nnuro wɔ pono so wɔ abaayewa yi anim. Abaayewa no ne aberewa no ne ababaawa no redi nkɔmmɔ.

Adwadifoɔ mmaa a wɔtɔn nnɔbaeɛ a wɔahyiahyia mu. Nnɔbaeɛ yi, neɛ sɛdeɛ ani teɛ yi, ɛsɛ akutuo. Ɛbi mmaa no bi akyekyere wɔn mma abɔ wɔn akyi a wɔredi nkɔmmɔ. Adwadifoɔ mmaa yi ani agyɛ yie.

Mmrahyɛbedwa foɔ ahyia mu ɛwɔ mmrahyɛbedwa fie. Asraafo abe gu mmrahyɛbedwa fie hɔ. Mmrahyɛbedwa foɔ dodɔ na ɛhyɛ ataare fufuo. Ebinom so ɛhyɛ ataare tuntum. Mmrahyɛbedwa foɔ dodoɔ na asɔre agyina wɔn nan so. Ɔmo hyehyɛ nneɛma a ɛkata wɔmmo hwene.

Mmeranteɛ retu nnɛteɛ. Baako hyɛ kyɛ a ɔretu nneteɛ no. baako nso hyɛ adeɛ a ɛkata n'ani. Mmaa mmienu gyina nkyɛn redi nkɔmmɔ. Baabi a wɔgyina yi, mfuiiɛ bebree atwa wɔn ho ahyi.

Mmeranteɛ ahyia mu. Wɔgyina pole bi ho. Ɛhyɛn bi nso si sa pole yi ho. Mmeranteɛ no a wɔahyia mu nonyinaa rehwɛ pole no. wɔhyehyɛ ɛkyɛ a ɛkatakata wɔn ti so.

Nnipa abɔ kyenku wɔ apata no anim. Mmaa mmienu gyina wɔn nan so. Saa mmaa mmienu yi, wɔabɔ wɔn tire ho kwabokwabo. Mmɔfra nso tete fam. Maame te fam hɔ, ana abɔfra te ne nan so.

Mmranteɛ edi asa. Mmranteɛ yi a ɔmo di asa yi, ɔmo mfimfini hɔ, funuadaka esi ɔmo mfimfini. Obi egyina nkyɛn a ɔbɔ twene. Baako nso so bɔ trampɛt. Mmranteɛ nyinaa ɛhyehyɛ kyɛ.

Mmaa ne mmarima asa line a wɔrekɔ akɔbu nsuo. Deɛ ɔdi kan no rebu ne deɛ. Wɔn nyina kurakura ntoa a wɔde rebabu wɔn nsuo no. wɔhyehyɛ mpaboa. Binom nso redi akɔneaba wɔ nkyɛn. Wɔn a wɔredi akɔneaba wɔ nkyɛn no, dodoɔ no ara yɛ Aborɔfo.

Nkurɔfoɔ bi tete hɔ. Baako te akonnwa so, ɛna mmeɛnsa gyina ɔbaa no a ɔte akonnwa no so no anim. Ɔbaa no a ɔte akonnwa no so no apagya ne nsa mmienu akɔ soro. Akonnwa a n'ahosuo yɛ ahabammono si wɔn nkyɛn.

Nnipa abɔ ahyiam. Nnipa na ɔmo abɔ ahyiam no, emu mmiɛnsa ɛboa boa nnɛteɛ ano. Ɔmo a ɔmo aka no egyina hɔ ɛhwɛ nea ɛkɔ so. Nnipa a ɔmo ahyiam no, pii naa akata ɔmo hwene ɛne ɔmo ano. Ɔmo a ɔmo boa nnɔteɛ n'ano nso, ebi akata ɔmo hwene ne ɔmo ano.

Nnipa bi abɔ ahyiam. Wɔhyɛ adeɛ wɔ wɔn ani a wɔrehwɛ computer so. Computer no anim no, keyboard ne flowers flowers sisi computer no anim. Nnipa a wɔahyiam yi, ebi yɛ mmaa na ebi yɛ mmarima. Ebi nso yɛ abibifoɔ, ebi yɛ aborɔfo.

Maame no reyɛ aduane. Bucket si maame no anim. Maame no fura hyɛ atareɛ a ɛne ne duku no yɛ pɛ. Maame no te gyaade na ɔreyɛ aduane no. ɔhyɛ mpaboa. Nkyɛnse atwa ne ahyia.

Amanfoɔ ahyia mu. Wɔredi asa. Wɔhyehyɛ nneɛma fufuo ne tuntum wɔ wɔn ti si. Wɔsane nso hyehyɛ nkɔnmuadeɛ pii wɔ wɔn kɔn mu. Saa mmeranteɛ yi a wɔahyia mu yi, wɔyɛ Abibifoɔ.

Mmaabunu ahyia mu wɔ dwabɔ ase, dodoɔ no ara fura ntoma fufuo, binom nso fura ntoma a n’ahosuo no ɛdeda mu. Binom so adeɛ na binom nso te kyineɛ ase.

Ababaawa no asɔ ne sisi egyina hɔ. Ɔhwɛ ne nsa benkum so. Ne nsa benkum so no, nneɛma bi esisi ɛpono so ɛwɔ hɔ. Nneɛma yi bi yɛ kap ɛne ade a y'atwerɛtwerɛ so.

Ɛmɔfra mma a ɔm'ahyiam ɔmoo sa. Ɔmoo sa amammerɛ asa. Ɛmaa no ɛde ɛntema abɔ ɔmo mu ana ɔmo de bi nso abɔ ɔmo sro. Aberanteɛ ne deɛ ɔde ntoma abɔ ne mu nyinaa. Nkorɔfoɔ ɛte akyire ɛɛhwɛ asa yi a ɔmoo sa yi.

Mmarahyɛbadwafoɔ ahyiam. Wɔn atareɛ a ɛhyɛ wɔn no, ade kɔkɔɔ sensɛn wɔn kɔn mu, ɛnna fufuo nso ka ho. Aberanteɛ bi kura afidie a wɔde twa mfonin gyina hɔ. Aberanteɛ baako nso asɔre agyina hɔ.

Nsuo wɔ hɔ. Ɛdan a wɔasɔ kanea wɔ mu si nsuo nyi akyi. Nni aberanteɛ bi te ɔhyɛn so. Saa ɔhyɛn yi, wɔakyekyere ama pɔnkɔ. Nnipa no mu bi nso nenam nenam dan no anim. Nnipa no ahosuo no rekyerɛ wɔ nsuo no mu.

Ababaa bi ɛɛhuri dadeɛ na nase ho no, ɛyɛ mpa na ɛwɔ hɔ nom. Mmranteɛ ɛne mmabaa bi nso ɛgyina nkyɛn a ɔmo ɛhwɛ nea ɛɛkɔ soɔ. Ababaa bi gyina deɛ ɔɔhuri dadeɛ no nkyɛn a ɔkuta bɔɔroba wɔ ne nsam. Papabi nso ɛhyɛ ɛkyɛ ɛne ataadeɛ hwaet ɛgyina ababaa na ɔɔhuri dadeɛ no nkyɛn.

Mmaranteɛ ɔmɔ ɛhyiamu ɔmɔ bɔ bɔɔlo baako kura bɔɔlo ɛna ɔmoa wɔka no gyina gyina nkyɛn ɛpo asokyerɛ ɛbɔba wɔn akyi.

Nipa mmienu ɛdidi baako yɛ borɔni baako yɛ tuntum ɔmɔ di fufuo baako ani hwɛ kamara ne mu fon da table no so ɛna nkyɛnsee ɛsisi table no so.

Maame no ɛhyɛ ataare fufuo. Ogyina hɔnom. Maame baako no nso ɛte hɔnom. Na neɛ ɔhyɛ ataare fufuo no akuta adeɛ a ɔde kyerɛ deɛ ɔte hɔ no ɛmoma so nneɛma asisi ɔpon no so ɛwɔ wɔn anim hɔ.

Mmabaa abo abɔ ahyia mu. Mmabaa yi a wɔahyia mu yi wɔresa nsuo. Maame baako kuta adeɛ a n’ahosuo yɛ ahaban mono de rebu nsuo no bi. Abɔfra baako nso so ne pan a nsuo gu mu a ɔde rekɔ.

Maame no ɛka banku. Banku no egu dadesɛn tuntum mu. Asi mukyia ɛso. Mmofra mmienu no ɛnam maame no nkyɛn. Na maame n'akyi nso nso so mmofra bi ɛne maame bi agyina hɔ.

Amanfoɔ ahyiam wɔ dan mu. Ɛpono si wɔn mfimfini. Wɔn a wɔahyiam no, wɔyɛ mmaa ne mmarima. Wɔsan nso yɛ Mmorɔfo ne Abibifoɔ. Ɔbaa bi gyina hɔ a ɔrekasa gu microphone mu.

Abranteɛ ɛne maame bi ɛte ɛdan bi mu. Abranteɛ no hyɛ ataare fitaa. Maame no te hɔ ɛna baag ɛda ne nnan so. Abranteɛ yi a ɔhyɛ ataare fitaa yi, w'atene n'ensam. Abranteɛ yi anim ɛyɛ ɔpon a nkrataa pii agugu gugu ɔpon yi so.

Ɛdɔm abɔ mpunkye. Ɛhyɛn na ɛdɔm yi mfimfini. Nnipa no mu binom asɔre agyina ɛhyɛn no mu a wɔrehim akyerɛ ɛdɔm no a wɔabɔ ahyia no. Deɛ wasɔre agyina ɛhyɛn no mu no, ɔhyɛ atade fufuo. Ɛdɔm no nso apagya wɔn nsa a wɔregye nkyea no.

Mmeranteɛ nnum bi abɔ ahyia mu. Wɔn ani hwɛ baabi. Aberanteɛ baako de ne nsa akyerɛ baabi. Mmeranteɛ nnum yi a wɔahyia mu yi, wɔn nyinaa fira ntama. Baako nso de adeɛ agu ne kɔn mu.

Mmeranteɛ gyinagyina adeɛ bi so. Nea ɔde wɔn ani wɔn anim kan no, wapagya ne nsa mmienu akyerɛ ewiem. Wɔn a wɔaka no nso so gyina ade no so bi. Binom nso nso kotokoto hɔ.

Nkrɔfoɔ aboa wɔn ano wɔ mpoano. Hyɛma bebree wɔ mpoano hɔ. Hyɛma no nyinaa frankaa ahodoɔ sisi hyɛma no so. Nkrɔfoɔ a aboa wɔn ano yi, ebinom tete hɔ na ebi nso gyinagyina hɔ.

Ababaawa ahyia mu a ɔmo hyɛ ataade a na ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Ɔmo hyehyɛ ɛkyɛ, ntaareɛ ne nkyɛ yi a ɛhyehyɛ ɔmo yi ade kɔkɔɔ ɛbobɔ bobɔ mu. Ɔmo hyɛ mpaboa a ɛyɛ kɔkɔɔ. Ɔmo nam ɛkwan mfimfin, ɔmo ani agye.

Nnipa a ahyiam. Wɔte dua ase. Nnipa a wɔahyiam yi, wɔtete hɔ ɛnna wɔasam wɔn nan. Wɔhyɛ ntare a ɛkata wɔn ho fiti wɔn ti kɔsi wɔn nan ase. Odwan nso nenam wɔn nkyɛn.

Nnipa dɔm atwa ahyia wɔ mpo ano. Nnipa dɔm yi a ɔmo atwa ahyia yi, mmranteɛ mmienu apagya mmabaawa ɛwɔ ɔmo nsam. Ebinom ɛda ɛpo ne'm a ɔmo dware po no. Ebinom nso nam ɛpo no mu, ebinom nso ɛfimfam fimfam wɔmmo ho.

Mmeranteɛ mmienu ahyia mu, baako de ne nsa asɔ ne sisi, baako kita wheelbarrow, wɔresi dan. Atwedeɛ twere dan no, wɔaboa nnɛte kɔkɔɔ ano gu hɔnom.

Nnipa dedadeda mpa no so. Nnipa yi a wɔda mpa yi so yi, wɔakatakata wɔn nyinaa ho. Nkurɔfoɔ mmienu bi gyina hɔ a wɔrehwɛ krataa bi mu. Nkurɔfoɔ mmienu yi a wɔgyina hɔ yi, wɔakata wɔn ho fiti wɔn ti kɔsi wɔn nan ase. Wɔakata wɔn hwene ne wɔn ano. Nneɛma san nso hyehyɛhyehyɛ wɔn nsa.

Mmeranteɛ mmeɛnsa ahyiam. Baako ayɛ mpɛsɛmpɛsɛ wɔ ne tiri so. Mmienu hyɛ adeɛ a ɛkatakata wɔn ani. Baako fura ntoma kente ntoma ne shirt fufuo. Baako hyɛ atare kɔkɔɔ.

Nantwie a ɔmo nam ɛsrɛ so. Ɔmo ne nnipa no bi ɛna ɛnam ɛsrɛ ne so. Nkonya si ɛsrɛ ne so. Ɔpono nso si hɔ. Nnuaba agugu ɔpon no so.

Meesinfoɔ ahyia mu a wɔretwa bleks. Mmranteɛ mmiɛnsa gyinagyina hɔ. Wɔhyehyɛ kyɛ wɔ wɔn ti so. Abranteɛ baako egyina bleks no nkyɛn. Ade kɔkɔ bi da breks no so.

Amanfoɔ ahyiamu. Ɔpono esi ɔmo mfimfini. Aduane gu ɔpono yi so. Maame ekuta aduane yi bi a ɔde atere ɛte bi. Maame baako nso so ekura bi. Papa ekuta abofra egyina ɔmo akyi.

Atoyerɛnkyɛm asi. Dan adwiri agu. Ɔhyɛn bi gyina hɔ a ɛretwe dan no mu nneɛma yi bi. Nnipa no mu bi nso tete abɔnten tete nkonnwa no so rehwɛ nea ɛrekɔ so.

Papa no da mpa ne mu, mpa no n’ahosuo yɛ fufuo, na suneɛ a ɔda so nso yɛ fufuo, nkurɔfoɔ ne mu bi gyinagyina papa no nkyɛn, saa nkurɔfoɔ yi nyinaa hyehyɛ ntaade a ɛkatakata wɔn ho fiti wɔn ti kɔsi wɔn nan ase. Wɔn ntaadeɛ no yɛ fufuo.

Mmaa ne mmarima ahyia mu, mmaa no ɛreto nnwom bɔ wɔn nsam, mmeranteɛ ne bi nso tete anim hɔ ɛrebɔ tweneɛ, mmarima ne mu bi nso ɛreto nnwom bɔ wɔn nsam.

Nnipadɔm abɔ ahyia mu, binom abembam binom, binom nso te afifidie mu, wɔn a wɔahyia mu yi, bi yɛ aborɔfo, bi yɛ abibifo. Wɔyɛ mmaa na wɔsan nso yɛ mmarima.

Mmeranteɛ bi gyina hɔ, baako ɛrekyerɛ adeɛ, na wɔn aka no ɛrehwɛ. Wɔn a wɔgyina hɔ no bebree no ara hyɛ ataare fufuo, binom nso hyɛ ataare a n’ahosuo no yɛ soronko. Wɔretie deɛ odi wɔn anim no ɛreka.

Maame ne mmɔfra mmienu wɔ hɔnom, maame no kura sparrow, mmɔfra mmienu no ɛrehwɛ maame no. Maame retutu fam, mfuiɛ bi sisi fam hɔnom a ɛwɔ wɔn anim.

Mmaabunu ne apolisifoɔ ahyia mu, mmaabunu no kurakura nneɛma wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, apolisifoɔ no nso kitakita nneɛma a ɛresi mmaabunu no kwan. Mmaabunu no ani abere yie pa ara.

Sukuu nkwadaa a wɔahyia mu. Sukuu nkadaa a wɔretwa mfoni, na wɔn anim kyerɛ anigyɛseɛ. Wɔde ahurisie ne anigyeɛ na wɔde retwa saa mfonin yi. Suluu nkwadaa yi hi yɛ anika ankasa.

Nkurɔfoɔ gyina hɔ, wɔkitakita nneɛma wɔ wɔn nsa mu, wɔaboaboa anwea ano na wɔgyina ho. Mmarima mmienu asɔ wɔn sisi, baako nso kita shovel, baako te adeɛ bi so.

Ɛhyɛn a n'ahosuo yɛ ahaban mono si hɔ. Odwan fitaa gyina hyɛn no anim. Ɛhyɛn no mu nso, nnipa tete mu. Hyɛn no mu ayɛ ma pa ara yie. Nneɛma no bi nso gugu hyɛn no so, ɛnna nnipa no bi tete hyɛn no so. Nnipa no bi nso gyina hyɛn no nkyɛn.

Mmeranteɛ abɔ ahyiam a wɔresi dan. Baako te hɔ a abaa da ne nan so. Wɔn a wɔaka no gyinagyina hɔ. Wɔn a wɔgyinagyina hɔ yi, wɔhyɛ kyɛ. Baako nso so hyɛ mpaboa a ɛkata ne nan ase.

Aberanteɛ bi hyɛ atade kɔkɔɔ. Ɔte cycle so. Cycle no, wapaake nneɛma bebree agu so. Nneɛma no dɔɔso ankasa. N'akyi nsoso, ɛdan a wɔapenti no fufu wɔ n'akyi.

Mmeranteɛ ahyiam. Wɔaboa wɔn ho ano. Ebinom hyɛ kyɛ, ebinom nso nhyɛ kyɛ. Dodoɔ no ara atareɛ a ɛhyɛ wɔn no n'ahosuo yɛ ahaban mono, ɛnna wɔgyina hɔ. Ebi yɛ mmarima, ebi nso yɛ mmaa.

Amanfoɔ ani kyerɛ baabi. Aberanteɛ bi na ɔdi saa amanfoɔ yi anim kan. Wɔn nyinaa soso nneɛma wɔ wɔn akyi. Ebinom yɛ mmaa, ɛbi nso so yɛ mmarima. Ebinom so wɔn nneɛma, ɛnna ebi nso kuta wɔn nneɛma.

Amanfoɔ ɛyhia mu a ɔmɔ ani kyere beaeɛ bi ɔmɔ nyinaa hyehyɛ kyɛw ɔmɔ nam bridge bi so bridge no asi nsuo wɔ hɔ nom ndadeɛ piiii wɔ hɔ bridge no asi.

Nkrɔfoɔ tete hɔ nyinaa. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima. Wɔkita nneɛma a yɛakyerɛwkyerɛw so. Wɔn anim nso nnua nnua gugu wɔn anim. Wɔn a wɔtete hɔ no nyinaaa. Wɔasam wɔn nan. Obi kita adeɛ a obi mfoni bɔ so.

Mmeranteɛ abɔ ahyia. Wɔkita mfidie a wɔde reyɛ pipe yie. Wɔ mmeranteɛ yi a wɔabɔ ahyia yi, wɔhyɛ ntadeɛ a ɛkata wɔn ho fiti wɔn ti kɔsi wɔn nan ase.